Ibi ibyombeki byapangana ano adwena adwena, bilala bye gamabbati bilala bye zigolofa. Agati wene ano aliwo gusala gwa grini.

Gamato gimire kumenzi gezikala zenjawulo nga gamagali leka, inyuma yene yo iliyo lunjinji yabayo nijjimisala

Umuseeza agwatire zingubo zimari imikile kwibaale iliri agatti wenyanza, libaale lino lye langi imali, amenzi ge langi iya blue nenga gamagali nabi

Inzuchi iliko bwo black, yabako ni bwo yellow mumilo, yabako ne zipapa ili kukyimuli, kukyimuli kyene kyino kyiliko bwo papo.

Silingi za uganda zebunoti bazipangile mulayini kanoti kasoka ka lukumi kwilako ke nkumibili kwilako kegumutwalo kwilako ke ji mitwalo jitano

inyanza ingali kyisolo kyimile munyanza mwenemu nenga kupi kyagotelemu kanyunyi nako kemile kungaji kwene kwekyisolo ikyikyina

Lidoyi lyeshigododo balitele musepiki, gimikono gyomuntu gili kubumba shibumbe nga alikukozesa lidoyi ili. Shibumbe shene shafanile uti shikombe.

umuseza ekale mulyato ahambile mugango gukuba mezi inyanga yamukubilemo yatandale kunyanza kwosi bude bwafanile nga buzakumaliya

Umukasi aboyele chikongo chilimo buwanga nibo bulaka agwatile kakokolo kumunwa agwatile ni chi kyuma chilinda mumoni mwewe agwatile ijaketi imwanga agwatile ni isaati ni paale ye bulu uniform webasau asudile bitu mukono

inzuchi yemile kuchimuli inzuchi ino ilikununamo bunuli bwene bwemuchimulichi chimuli chino chekala yenabinzali chilimu nibwagurini

lugudo lwelitaka kumukono mulayi lwelugudo ku iliyo bunyasi abawo nijimisaala kumukono munyelezi iliyo nayo bunyasi nijimisaala

bakasi babili bikale umukasi mudwela agwatile ibulawuzi imwanga umukasi gundi agwatile ibulawuzi imali basilile kyuma kyawe kyekulanga kuti ikompyuta umukasi webulawuzi imwanga akumina ikompyuta umukasi webulawuzi imali asendeselewo mukono naye kumeza

inzu inyipi iti bajimbakila mabati ni cement inyuma yene ni kumukono munyelezi kwenzu yikyina iliyo misaala gya green. Imaaso yene yenzu iliku kijewa banikileko zimwanyi ku bigutiya

Inyanza ingali iye gamezi, kutulo kwene kwe inyanza iliyo kyidinga kyiliko misaala migali.

Liguje likale mushigona lyasamilile mukanwa gumukono gumulayi lyawambile kulusha ludwena gumukono ugundi lyawambile kulusha ulundi.

Bisolo bili mukisaali, gimisaala jilimo jimigali, inyanga yamulikilemo. Asi wene iya bunyasi bulimo nenga bwayoma.